Babembi ne bashini uh bemikhile bali u'khwemba, bali khushina ni bakhupa tsi'ngoma baliwo.

babaana bano babili bali husindiha igari nga baama ilutsi nga basutile kametsi

Eeh nabone mushifani muno umukhasi alikhukulisa bilimwa bitunda mulimo khamarofu tsi nyanye kamawondo

ee mushifani ndi hubonamo bahasi bataru bahambile bibyuma byekamachesi hunyala hwabilanga bibyuma byebasungu bali hubilolela bali hubirambisa

Shino shiwukha khu shilanga khuri Kibuli shili khu susuna bubushi ukhwamisa mushimuli uh, niye sheshi ndikhubona mushifani

litore lyenamile huntsu iye kamabati

Khano khasisilo khaba khayu khe bunyasi khu khalanga khuri khasisilo

yuno umunamwinyawo wawambile binu mungono byekhukhwinyayisa alihukyendela khuhakosi mubanga niyo shesi mbone

ah indikhubonakho iburangisi ino kametsi kamakali babandu bali khukhwi nyayila kho, inyuma wayo tsinzu tsingali nenga tsinzu itsi tsayombekhebwa khu khakyingi ambi ni kametsi.

umunu wemihile ambi ni kametsi ali inyanga yamile huluwande lwetayi yamumulihile

Banno bakanji babili bali kukanja umulware mu li kanjiro niyo isi se mbone.

yino mayito umuteshe oba umubisi bamurere hushipo

Bano balindi lukosi be gamagye nga bemikile kumusitale, umukulu wawe alikubashesako.

Eh umusani uno ali khukhwosya kamatafari mutanulu.

Indi khubona shisaali she gimiti gyimikali gyabyaliwa khungachi khwelujinji

buno bulimwa bushili bubwana niyo buli husohaka mwiloba butsowa niyo byesi mboneho awo mushifani

ee lino lilisayilo lyebayindi lilisayilo lyebayindi

Umusani wemihile shimbi ni nyatsa bisela bye hangolobe inyanga ngelikhukwa

Eh iburangisi ndikhubona lu'gudo lulikhungonebwa, uh tsimotokha tsi'bili, imotokha iliyo ndwela isi balanga itipa, uh ni kindi isinya lugudo.

Basani bano babili bulimundu e'khale khulyato lyewe nenga bali khunulo khwe kametsi shibali khukenda ta babonekhana babandu babaloba tsi ng'eni

Tsino tsinyanye, umwana wa'ambile tsinyanye mungono ni silingi uh tsingumi tsibili, waliwo neshishipo shilimo tsinyanya.

umsaani wasutile ikofila mungono

Lidote linamilile kunzu kunzu iye libaati kungaji.

Yuno ali khusindakha indika khutsa mulukendo lwewe, paka tsilomo tsawamo.

Bakasi bali mukatale bali kubalula nabudama aa abandi balikubalula kawo balikuta mubibbo.

Bano bali batembeyi basutile byekhulya bikali mulimo soda, kametsi, kamarofu nga bali khubikulisa.

Tsinyisi tsibili tsemikhile mujewa